Ishure ry'indero, ryo mu Kamenge, ryubakishijwe n'amatafari; indani risize irangi ryera, abanyeshure bicaye mu ntebe, barimwo barakora ikibazo; akabati babikamwo, ibikoresho vy'ishure.

Indani mwishure hariyo itara rimurikiye abanyeshure risa n'urwatsi rubisi ririko n'ivyuma iryo tara rikaba rikozwe mu bwoko bw'umuyaga nkuba.

Ishure, ryubatswe neza, ryubatishwe n'amatafari, indani risize irangi ritukura, hamwe n'amabati asize irangi risa n' umuhondo, n'inzugi zisize irangi ry'ubururu, hanze hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

ishure ryo mu mwaka wa cumi na gatatu ryo mu gisata c'ubuvuzi ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi gera abanyeshure bari mu ishure bariko bariga igisata c'ubuvuzi.

Mw’ishure, ryo mu Kamenge, ryubatswe neza, ryubakijwe n'amatafari; indani, hasize irangi ryera, abanyeshure, barimwo bariga, bakoresheje ibitabo, n'amamashini, inyabwonko, n'umwarimu arimwo arabigisha.

ivuriro ry'ingozi ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera hariho ibitanda bigeretse kabiri abagwayi baryamye baje kwivuza indwara zitandukanye.

Ikibuga c’umupira gisakajwe n'ivyuma hamwe n'amabati, gikinishwa amaboko hasi gicafyemwo imizingi, hirya yaho hariho ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Ishure ry'indero ry'i Muyinga ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, isize irangi ryera. Ikibuga abanyeshure bakiniramwo bakoresheje amaboko hirya y'aho hateye ibiti.

Ishure ryubatswe neza, ryo ku Mutanga, ryubakishijwe n'amatafari; indani hasize irangi ryera, hariho ikibaho, hamwe n'intebe, abanyeshure bicarako, n'amameza, hamwe n'umuyobozi, arimwo arabigisha.

Ishure ry'uburaro ryo mu kamenge ,ryubatswe neza ,indani risize irangi risa n'umuhondo ,hasi hasize umusenyi, abanyeshure bararyamye ku bitanda bigeretse kabiri.

Mw'ishure indani hariyo ububati butanu busize irangi ryera harimwo n'ibitabu abanyeshure bigira mu hasi hasize irangi ryirabura.

Uburaro bw'abanyeshure bwubatswe neza, indani hariyo ibitanda bigerekeranye ,hamwe n'amakaro hasi hariyo n'abanyeshure baryamye munsi y' ibitanda.

Ishure ry'i Muramvya ririmwo abanyeshure cumi na babiri. Bariko barakina mu kibuga c'umupira, bakinisha amaboko. Hirya y'aho, hariho abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko barabarorera.

Ishure ry'umwaka wa mbere y'Ikobero ryubatswe neza, indani abanyeshure barimwo bariga, umwarimu ari kukibaho arimwo arabasigurira amabara atandukanye irisa n'urwatsi rubisi n'iryirabure.

Ishure ry'imuyinga ryo mu gisata c'indero ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ryera hamwe n'iryirabura hasi hasize amakaro abanyeshure barimwo barakaraba baje gufungura.

Ishure ry'indero ryo mu Kamenge ryubakishijwe n'amatafari, amabati yirabura rigeretse incuro zibiri, hanze yaho hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi hamwe n'amashurwe.

Inzu yuburaro y'abanyeshure yubatswe neza yubakishijwe n'amatafari akazu kasugumwe abanyeshure bitumamwo gasizemwo irangi ryera gateyemwo n'amakaro hirya yaho hariho n'ibiti.

Ivuriro ryubatswe neza, ryubakishijwe n'ibiyo; hasi y'aho, hariho ibiti, rizitijwe n'urupangu rw'ivyuma; ibarabara, imodoka zirimwo ziracamwo, abanyeshure bagiye kw'ishure kwiga.

Ku kiyaga ca Tanganyika abanyeshure bariko bararangiza umwaka bagiye kwoga hariho abari mu bwato n'abandi barimwo baroga bakoresheje amaboko n'abarimu baje kubashigikira.

Ishure rya kaminuza y'Urundi i Kiriri, ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, risize irangi ry'umuhondo, umunyeshure yiga mu gisata co kw'inonora imintsi ari mu kibuga arimwo arinonora akoresheje umupira w'amaboko.

Ishure ry'imuyinga ryo mu gisata c'ubuvuzi ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari y'imiryango yera hasi hasize isima indani ku muryango wa kabiri abanyeshure arimwo bariga igisata c'ibiharuwo.

Ikibuga c'umupira bakiniramwo uw'amaboko abanyeshure cumi na babiri arimwo barakina bakoresheje amaboko bambaye umwambaro ishati y'ubururu n'ikabutura zitukura higya yaho kizitijwe n'ivyuma.

Ishure ry'ikobero ryo mu gisata c'ibiharuro ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, umwarimu arimwo arigisha ukuntu bacapa inyabutatu bakoresheje ikaramu hamwe n'igifutisho.

Abanyeshure biga mu gisata c'ubumenyi co mu Kamenge barimwo bariga gukora imodoka bakoresheje amamashini atandukanye umwarimu arimwo arabereka ukuntu bazikora.

Ishuri ryo kwinonora imitsi ryo mukamenge , abanyeshure bariko bariga gutera umupira bakinishije umupira ,hirya yaho hariho amapasikarama ,hamwe n'amashurwe ateye.

Abanyeshure, bo mu mwaka wa kabiri, w'intango, biga mu gisata co gucapa; bariko baracapa, bakoresheje ibicapisho, hamwe n'igome bafutisha; umwarimu ariko arabigisha.

ishure ry'ubuhinga ry'umuhinga ryubatswe neza ryubakishijwe amatafari indani hasizi amarangi yera nayirabura hasi hariho amakaro hariyo akabati karimwo ibikoresho abanyeshure bigiramo.

Ishure rya kaminuza riri mu Kamenge ryubakishijwe neza amatafari indani risize irangi hasi hasize isima hirya yaho hateye ibiti amashugwe n'abanyeshure barimwo barakina mu kibuga.

Isoko yo mu kampenge yubaswe neza yubakishijwe n'amatafari n'amabuye indani umwarimu yaje kugura ibikoresho vy'ishure umudandaza arimwo aramuguza amakaye hamwe n'amakaramu.

Ishure ry'indero ryo ku Mukoni ryubakishijwe n'amatafari hasi hasize isima. Akabati karimwo ibitabu abanyeshure barimwo barasoma. Umwarimu arimwo arigisha gusoma akoresheje imashini nyabwonko.

Inzu yubatswe neza y'uburaro yubakishijwe n'amatafari y'isima hamwe n'amatafari y'ivyondo, indani hariyo igitanda kigeretse kabiri hamwe n'imatara baryamako n'akabati babikamwo ibikoresho.

Inzu y'uburaro y'Abanyeshure yubatse neza ibakijwe n'amatafari, indani isize irangi ry'umuhondo,, y'ibitambara ku madirisha abanyeshure bararyamye ku bitanda bigeretse kabiri, hirya yaho hariho akabati babikamwo 'ibikoresho vy'ishure.

Ishure rya kaminuza y'burundi ryubatswe neza ryubakiijwe n'amatafari igeretse gatatu hirya yaho abanyeshure barega mu gisata co kwinonora imitsi barimwo bariga gukina umupira w'amaboko.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe amatafari indani risize irangi ryera, abanyeshure bariko bariga gucapa, umwarimu ari kukibaho afise ikaramu arimwo arigisha abanyeshure kuntu bacapa umwana.

Ishure ryo mu Buterere ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amabuye, hanze yaho hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo hamwe n'akazu abanyeshure bitumamwo.

Umunyeshure yiga mu gisata cyo gucapa umwarimu arimwo aramwigisha gucapa abana akoresheje ikaramu isa n'ubururu ,,iyitukura , n'iyirabura akaba arimwo arabicapa mw'ikaye.

ishure nderabigisha ryo mu kamenge ryubatswe n'amatafari indani risize irangi ryera rizitijwe n'urupangu ruriko ivyuma hanze yaho hateye ibiti hariho n'amashamba

Ikibuga c'umupira c'abanyeshure bakinishe amaboko co mu gasenyi kijitijwe n'ivyatsi hirya yaho hariho ibiti indani harimwo abanyeshure barimwo barakina muri co kibuga.

Ishure ryo mu gisata c'ubuvuzi ryi Bujumbura byubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani isize ibara ry'umuhondo hamwe n'iryirabura hariho abanyeshure barimo bariga bakoresheje imashini nyabwonko.

Ishure ryi Komero ryo mu gisata c'ibiharuro ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amabuye indani abanyeshure baricaye umwarimu ku kibaho arimwo arabigisha gucapa ikaramu.

Ishure rya kaminuza yi Muyinga risize amarangi yera ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amabuye, hirya yaho hateye ibiti ikibuga abanyeshure bakiniramo umupira,

Ishure ry'i Muyinga ryo mu gisata cubuvuzi ryubatswe neza ryubakijwe n'amatavari indani risize irangi ryera hasi hariho amakaro abanyeshure barimwo bariga kuvura umwarimu arimwo arabigisha ku kibaho.

Umweshure yiga mu gisata c'ubuvuzi ariko araja kwiga ibarabara hirya yaho harimwo imodoka umwarimu ari mw'ishure arimwo arigisha afise imashini nyabwonko n'ikaramu yo gukoresha.

Ishure ry'intango ryo ku mukoni ryubatswe neza yubakishijwe n'amatafari inzugi zisize amarangi atandukanye iry'ubururu iritukura n'iryirabura amabati yera hirya yaho abanyeshure barimo barakina mu kibuga c’umupira.

Ishure ryo kwiga gucapa riherereye mu Kamenge abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga umwarimu ari kukibaho afise ibikoresho arimwo arigisha gucapa imodoka.

Ishure ryo mw,iitangaro ry ubatswe neza hirya yaho hariho utuzu tw'abanyeshure bitumamwo turiko inzugi zisize irangi ry'umuhondo hariho n'ikirokosima k'ijamwo abanyeshure

Indani mwishure hariyo imeza iriko imashini ,hamwe n'insinga zicometse ,ku mashini hariyo n'abanyeshure barimwo barigira mw''iryoshure hamwe n'umwarimu arimwo arabigisha.

Ishure ry'umwaka wa gatatu yisumbuye ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ryera urugi rw'ibiti abanyeshure bariko bariga umwarimu arimwo arabigisha hasi hasize isima.

Mu gisata c'ubuhinga co kumenya amakuru atandukanye ishure ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari hamwe n'ivyondo indani abanyeshure barimwo bariga ukuntu borondera umuyagankuba.

Ishure ryubatswe neza rubakishijwe n'amatafari ,indani isize irangi ryera ,abanyeshure barimwo bariga gusoma ibitabu ,umwarimu ari mbere arimwo arabigisha indome.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu kamenge ryomu bwoko bwogusoma ibitabu abanyeshure barindani barimwo bariga gusoma umwarimu arimwo arabigisha.

iduka ryo kudandaza imipira itandukanye harimwo iyo bakinisha amaboko hamwe n'iyo bakinisha amaguru indani umuntu arimwo aragura umupira.

Ishure ry'indero ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari ,indani hariyo ibiti, hasi yaho hariho imbaho, umwarimu arimwo arigisha kukibaho imperekeranya a na u.

Ikibuga, c'abanyeshure, bakinisha amaboko, cubakishijwe neza, gisize amarangi, atandukanye, iryirabura, iritukura, hamwe n'irisa n'urwatsi rubisi; harimwo abanyeshure, barimwo barakina.

Ishure ry'ubuhinga ryo ku Mutanga, rigeretse gatatu ryubakishijwe n'amatafari, hanze yaho hariho ikibuga abanyeshure bakiniramo, hamwe n'ikibuga ikirimwo imodoka, banyeshure bariko barakina.

ishure nderabigisha ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari rigeretse incuro zibiri hanze yaho hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo hateye n'ibiti hamwe n'amagazo.

Ishyure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani hariyo ivyuma abanyeshure bakoresha bo mu gisata co gukora amamodoka umwarimu yaje kubigisha ukuntu bakora imodoka hamwe.

ishure ryo mu gasenyi ryubatswe neza ry'umwaka w,ambere ryubakiishijwe n'amatafari indani abanyeshure bicaye umwarimu arimwo arabigisha indome z,imperekeranya: a; b; c; d.

Ishure riherereye mu Buyenzi, ry'ubuvuzi, indani hariyo abanyeshure barimwo baravura abana bagwaye. Barimwo barakoresha ibikoresho vy'ubuhinga ngurukana bumenyi.

Ishure ryo mu gasenyi ry'indero byubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amabuye inzugi z'ibiti amadirisha y'ivyuma abanyeshure bari mu ishure bariko barasoma ibitabo mwarimu arimwo arabigisha

Intebe iriko udupapuro, dutandukanye hariko ibikoko nk'imbata, impene intama, inyabu ,hamwe n'ifi ,hamwe n'ibinyugunyugu ,hamwe n'imbeba ,ivyo bikoko vyoshe biratunganije.

iyshuri indani ryo ku Mutanga hariyo ibikoresho abanyeshure bigana amakaramu amakaye n'ibicapisho n'amamashini abanyeshure bakoresho.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi ryo mw'i Rohero, ryubatse mu gisata co gutumatumanako, ryubakijwe n'amatafari, imbere hariho ibiti vy'imyumbatihamwe n'amavoka, hariho n'impene zirimwo zirarisha.

Indani mw'ishure ry'isomero hariyo ibitabo vyinshi biri mu bubati hasi hasize amakaro hariyo n'abanyeshure barimwo barasoma.

Indani mu biro vy'umwarimu wo kuri etesi kamenge hari iyo intebe zisa neza, hasi harasa neza hamwe n'imashini yigiramwo, urukuta rusize n'irangi risa n'umuhondo.

Ishure ryisumbuye ry'Ikiriri ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari ,indani risize irangi ry'umuhondo, intebe hamwe n'abanyeshure barimwo bariga mu gisata co gukora umuyagankumba.

Ishure rigeretse kane, hanze hariyo ibiti n'abanyeshure barimwo barakina umupira hamwe n'umunyeshure arimwo ariga, hasi hariho amakaro yera n'ayirabura, hamwe n'amabati asa n'urwatsi rubisi.

igisata co mwishure vy'ubuhinga ngurukana bumenyi abanyeshure bariko bariga indani risize irangi ry'umuhondo umwarimu arimwo arigisha abanyeshure ukuntu bufata iyo shure neza.

Ishure rya kaminuza y'uburundi ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, hirya yaho abanyeshure barimwo bariga hateye ibiti n'amavoka hamwe n'imicungwe.

Ishule ry,Imuyinga ry,indero ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi, akabati karimwo ibitabo, abanyeshure barimwo bariga n'umuyobozi arimwo arabigisha.

Ishure ry'ubumenyi ryo mu Buterere abanyeshure bariga neza bafise ibitabu bitandukanye bisanurwatsi rubisi, icikirundi hamwe n'ibindi vy'ibiharuro ,bariganeza abanyeshure barabitahura.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari ahiye, indani risize irangi ryera, abanyeshure baricaye bariko bariga, umwarimu ariko arabigisha ibiharuro.

Ishure ry'intango ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi abanyeshure barimwo bariga gusoma ibitabo umwarimu ari kukibaho arimwo arabandikira icigwa c'ibiharuro.

Ishure ryo ku mukoni, ryubakishijwe n'amatafari, indani bisize irangi ryera ,hasi hariho isima, Abanyeshure barimw'ishure bicaye barimwo barasoma ibitabo.

Ishure ry'uburaro ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera ibitanda abanyeshure baryamako bigeretse kabiri umunyeshure araryamye hamwe n'imeza babikako amakaye.

Ishure ryo mu gisata co gutuma tumanako, abanyeshure barimwo bariga bakoresheje imashini, umwarimu ariko arabigisha kungene barondera umuyagankuba bakoresheje imashini nyabwoba.

Ishure ryo mu Gasenyi ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari. Indani abanyeshure barimwo bariga gusoma, hirya y'aho hateye ibiti, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaboko.

Akazu ka sugumwe kubatswe neza kubakishijwe n'amatafari y'ibirokosima hamwe n'itiyo amazi acamwo uba usutsemwo muri twarete abanyeshure barimwo baraja muri twarete.

mu gisata co kwinonora imitsi abanyeshure bari indani barimwo bariga ukuntu bakora imyimenyerezo yo kwinonora hariyo n'umwarimu arimwo arabigisha hariyo n'iradiyo bariko baravuza

ishure ry'indero ryo mu kamenge ryubatswe neza ry,ubakishijwe n'amatafari asize irange ry'umuhondo hirya yaho udutwarete tujamwo abagore n'abagabo y'ikirogosima kirimwo amazi basukamo muri twarete.

Ishure ry'indero ryo mu kamenge ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera ububati burimwo ibitabo abanyeshure bigiramwo umwarimu arimwo arigisha abanyeshure gusoma.

Ishure ryubatswe neza ryi Muhinga ryubakishijwe n'amatafari hanze yaho hasize irangi ryumuhondo abanyeshure barimwo barakaraba baje gufungura umuyobozi abatondetse ku murongo.

Ishure ry'indero riri mu kigobe ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hirya yaho hateye ivyatsi ibiti hariho ikibuga abanyeshure barimo barakiniramwo umupira.

Ishure ry' Muyinga ryubakishijwe n'amatafari hanze hateye ibiti vy'amavoka n'ivy'umwembe rizitije urupangu rw'amabuye, umunyeshure arimwo ariga ibiharuro akoresheje ikaramu yirabura iyitukura.

Ku kiyaga ca Tanganyika abanyeshure bariko barakina bakoresheje uruvuma mu musenyi ,indani harimwo abana ndetse n'abayeyi barimwo barakinisha abana.

ishure ry'indero ry'umuhinga ry,ubakishijwe n'amatafari indani risize ibara ry'umuhondo utubati abanyeshure babikamwo ibikoresho umwarimu arimwo arigisha gucapa umwana ku kibaho.

Ikibuga c'abana bakiniramwo ,indani harimwo igiti c'umugereveriyo hamwe n'uruvumo hirya yaho hariho ibiti ,hasi hateye amagereveriyo hamwe n'amashamba hirya yaho.

Ishure, rya kaminuza y'Uburundi, ryo ku Mutanga, ririgisha abanyeshure neza; cane cane mu gisata, co guhingura; hariho umunyeshure yakoze ikiyiko, hamwe n'uwundi yakoze isahani.

Ishure ryubatswe neza ryomu buhinga ryubakishijwe n'amatafari, indani hariyo abanyeshure biga igisata c'ubuvuzi, barimwo baravura umuntu agwaye ingwara zomu muntu.

Ishure ryo mu gisata c'ubuvuzi ry’imuhinga ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ritukura hasi hariho ibikoresho abanyeshure barimo barapima indwara zo mu mutwe umwarimu ku kibaho arimwo arabigisha akoresheje imashini nyabwongo.

ishure ryo mu gasenyi ry'ubuhinga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani hasize amarangi yera nayirabura hariyo umunyeshure arimwo ariga akoresheje imashini inyabwonko hamwe n'umwarimu arimwo aramwigisha.

Ishure ryo mu gisata c'ubuvuzi ,ryubakijwe neza, indani hariyo Abanyeshure barimwo bariga, hamwe n'umuyobozi arimwo arabigisha ,akoresheje imashini Nyabwonko.

Ishure ryubatswe neza ryikobero indani umwarimu arimwo arigisha icigwa c'ibiharuro abanyeshure bicaye barimwo barakora ikibazo bakoresheje ikaramu hamwe n'imashini nyabwongo.

Umudandaza adandaza mu isoko mu Kamenge adandaje umunzani umunyeshure aje kugura kugira ngo aje gukora imyimenyerezo yo gukora umunzani indani mw'ishure umwarimu aze arabigisha.

Ishure y'igisata c'ubuhinga ryubatswe neza indani hariyo umunyeshure arimwo ariga imbere yiwe hariyo ibicapo vy'umuntu ,hamwe n'ububati barimwo barigirako.

Ishure ryubatswe neza ryo guhingura imiti ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera hamwe n'amakaro umwarimu yambaye umwambaro arimwo arapima indwara zo kuvura.

Abanyeshure, biga muri kaminuza y'Uburundi, mu Kamenge, biga mu gisata c'ubuhinga; bakoze ikaye, hamwe n'ikaramu, abanyeshure bigiramwo, bakora n'intebe, bazoza baricarako.

Ishure ryo mu gisata c'ubuvuzi ry'imuyinga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi ryera abanyeshure bariko bariga kuvura indwara zo mumutwe.

Ishure ryi Bujumbura ryubakishijwe neza ryubatswe mutafari indani risize irangi ryera hasi hateye amakaro y'intebe abanyeshure bicara ko barimo bariga.

Ishure, ryubatswe neza, ryo mu bwoko bw'ubuvuzi, indani umwarimu, arimwo arigisha abanyeshure, ukuntu bapima ingwara, zitandukanye, zo mu mutwe, hamwe n'izo mu magufa; umwarimu arimwo arabipima.

Ishuri ryo mu gisata c'umuyagankuba abanyeshure barimwo bariga umwarimu arimwo arabigisha ryubakishwe n'amatafari indani hasize isima hasi hateye amakaro hanze yaho abanyeshure barimwo bariga n'umuyobozi yambaye umwambaro.

Igisata c'ubuhinga c'ubuvuzi abanyeshure barimwo bariga kuvura indwara zo mu mubiri karimwo nkatifoyide, malaliya n'izindi ndwara zifatira mu magufa umwarimu arimwo arabigisha kuzipima.

Ishure rya kaminuza ryo mwi Rohero ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo ryamadirisha y'ibiyo n'inzugi z'ivyuma indani abanyeshure barimwo bariga ivyigwa vyo gukora imodoka.

Ishure, ryo mu gisata c'ubuvuzi, ry'i Muyinga, ryubakishwe n'amatafari, indani risize irangi ryera; hirya y'aho hateye ibiti, abanyeshure, barimwo bariga, gupima ingwara, zo mu mutwe.

Indani mw'ishure hariyo umunyeshure wo mu gisata c'ubuvuzi arimwo ariga ,hirya yiwe hariho imashini nyabwonko ,hamwe n'ibitunguru ,hamwe n'ibipiripiri muvyo afungura.

Ishure ry'Imuhinga ryo mu gisata co guhingura ,abanyeshure barimwo bariga, indani umwarimu arimwo arabigisha ,kukibaho hirya yaho hateye ibiti ,abanyeshure barimwo barakina mu kibuga c'umupira.

Inzu y'ububinga yo mukamenge yubatswe neza isize amarangi yera hasi hariho amakaro hejuru hariho amatara abamurikira mu gihe barimwo bariga indani hariyo abanyeshure barimwo bariga.

Ishure ry'ubuhinga ryo mu Kamenge ryubakishijwe ubuhinga bugezweho indani hariyo umunyeshure arimwo ariga impande hiwe hari imashini nyabwonko.

Ishure riri mu Buyenzi ryubakishijwe n'amatafari hasi hasize irangi ryirabura hamwe n'amakaro ,imbere yaho hariho abanyeshure babiri hamwe n'umurezi yambaye iniforome abigisha.

abanyeshure biga mu gisata co gukora amamodoka barimwo barakora imodoka bakoresheje ibikoresho nko kwambara amaroli hamwe no kwambara umwambaro wo gukora nk,isarubeti

Igisata c'ubuvuzi umwarimu arimwo arigisha abanyeshure indani mwishure, kuntu bopima indwara ya marariya, umunyeshure afise igikoresho co gupimisha indwara.

Ishure ryo mu gisata co kuvura ry'imuyinga abanyeshure barimwo bariga gupima ingwara zitandukanye bakoresheje igipimisho ca marariya umwarimu arimwo arabigisha akoresheje imashini nyabwonko.

Icure rya kaminuza y'uburundi ryo mu kamenge yubakijwe n'amatafali indani abanyeshure barimwo bariga igisata co gukora imiti y'indwara zitandukanywe.

Mwishure indani yubakishijwe n'amatafari hariyo ikirokosima abanyeshure bakarabira mwo cyubakishijwe n'amatafari hamwe n'amakaro n'ivyuma biriko indani.

Imashini, iteretse kw'ivuriro, iriko ibipimisho bibiri; ivyo bipimisho, bikaba bipima abagwayi, bagwaye ingwara, zitandukanye, harimwo izo mu mutwe, n'izo mu mubiri.

Ishure ry'ubuhinga rya kaminuza ryo ku Mutanga yubakishijwe n'amatafari, hanze yaho hariho abanyeshure hamwe n'umurezi yambaye umwambaro hasi hasize isima hariho n'ikibuga abanyeshure bakiniramo.

ishure ryubatswe neza ryo mu gisata c,ubuvuzi ryubakishijwe n'amatafari indani hasize irangi ryera hasi hariho isima abanyeshure bariko bariga bakoresheje imashini nyabwonko

Ishure ryo mu gisata c'ubuganga c' i Muyinga ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera, ibiyo ku madirisha, n'inzugi z'ivyuma, umunyeshure yicaye arimwo arakora umuti woguha umwana.

Mw'ishure indani hariyo imashini nyabwonko hamwe n'abarimu barimwo barigisha abanyeshure, izo mashini zikeretse ku ntebe hamwe n'amameza, iryo shure risize amarangi yera.

Ishure ryo mu Nyakabiga ryubatswe neza indani hariyo abanyeshure barimwo barakorera ku mashini nyabwonko ryubakishijwe amatafari hasi hasize n'amarangi yera.

Umudandaza wo mu Ruvumera adandaza amamesa umukiriya ariko araza kumushorera afise ikibuni arimwo aramupimiramwo i kimwe kimwe kigurwa amafaranga bihumbi cumi na bitanu.

Ishue ryomubwoko bw'ubuhinga by'ubuvuzi ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo ibitabu abanyeshure basomeramwo hasi hasize isima abanyeshure bariko bariga.

Ibishure ryo mu gasenyi ryubatswe neza yubakishijwe n'amatafari hasi hasize isima indani hariyo ububati burimwo ibitabu abanyeshure bigiramwo hamwe n'abarezi mu gihe barimwo bariga.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani hasize irangi ryera abanyeshure bari mw'ishure bariko barasoma umurezi arimo arabigisha mugusoma ibiharuro hamwe n'indome.

Ishure rya kaminuza yu Burundi yo mu kamenge ryubakishijwe n'amatafari hasi hasize isima indani hariho ibitabo biri mu kabati abanyeshure baje gusoma ivyo bitabo.

Ishure ryo mu gisata c'ubuvuzi ry'Imuyinga ryubakishijwe n'amatafari n'amabuye, indani risize irangi ryera hirya yaho hateye ibiti ,abanyeshure barimwo baravura umwana agwaye ingwara zo mu mutwe.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amabuye. Indani mw'ishure hariyo abanyeshure barimwo barasoma ibitabu, umwarimu arimwo arakoresha imashini nyabwonko.

Ishure ry'abana batarenza imyaka itatu ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari amabati yera risize isima hasi higa yaho abanyeshure barimo barakina mu kibuga.

Ishure ryubatswe neza ryi Muhinga ryo mu gisata c'ubuvuzi indani hariyo abanyeshure barimwo bariga hamwe n'umuyobozi arimwo arabigisha akoresheje imashini nyabwonko.

Ishure ry'ubuhinga, ry'i Muyinga ryubatswe neza, ryo mu gisata c'ubuvuzi; ryubakijwe n'amatafari, indani hariho amarangi, y'umuhondo, hasi hasize isima, hariyo n'intebe, hamwe n'amameza, abanyeshure bigirako.

indani Kw ishure hariyo ikibuga abanyeshure bakiniramo giteyemwo ivyatsi kizitije amashugwe indani yaco harimwo imigano hacamwo amazi abanyeshure bakiniramo.

Ishuri ryo mu gisata co kubaka ryubatswe neza ryubakishijwe n'amarangi atukura n’ayera hasi hasize isima n,abanyeshure barimwo barakora intebe n'imeza.

Inzu y'uburaro yubatswe neza yo mu kamenge isize amarangi yera igeretse kabiri indani hariyo abantu bariko barajya hanze yaho hariho ikibuga bakiniramwo.

Ishure ry'abana batarenza imyaka itatu ryubatswe neza rizitije urupangu rusize irangi risa n'umuhondo hirya yaho hateye ibiti, ibarabara abanyeshure barimo baraza kwiga.

Imvuriro ryubatswe neza ryo ku irabitaro ryubakishijwe n'amatafari h'ijya yaho hariho inzu bashiramwo imyanda hariho n'ikibuga kiteyemwo ivyatsi abakiniramwo baje kuvuza abana.

Umunyeshure ari mu kibuga arimwo arakina, yambaye ishati yirabura hamwe n'ikabutura yirabura n'ibirato vyirabura n'amasogisi yirabura, hirya yiwe hariho ibiti vy'imikaratusi biteye neza.

Ishure ryo mu kanyosha ryo mu gisata c'imyuga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani abanyeshure barimwo bariga gukora intebe n'amameza bakoresheje igipanga hamwe n'isuka.

Ishure ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo abana bariko bariga batarenza imyaka itatu umwarimu arimwo arabigisha gucapa imizingi ihese yugaye.

Icumba c'abana gisa neza gisize amarangi yirabura, hariyo ibitanda abana baryamako, hamwe n'imatara baryamako, nutubati abana babikamwo ibikoresho vy'ishuri.

Ishure ry'umwaka wa mbere w'intango ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani umwarimu arimwo arabigisha abanyeshure bicaye kukibaho umwarimu arimwo arakoresha ikaramu.

Inzu, yubakishijwe n'amatafari, isize amarangi, asa n'umuhondo; hasi hariho amakaro, hariyo akabati, harimwo ibikoresho vy'umwana, bamuha mu gihe, agwaye.

ishure ry'ubuhinga ry'ikobero abanyeshure barimwo bariga gukora ingwa umwarimu ariko arandika ikibazo abanyeshure bakora abana baje gukora kw,ishure

Ishure ry'imuyinga ryubakishijwe n'amatafari indani abanyeshure barimwo bariga hirya yaho hateye ibiti ikibuga abanyeshure bakiniramwo bakoresheje umupira w'amaboko

Ishure ryubatswe neza ry'umwaka windwi ryubakijwe n'amatafari, indani umunyeshure yicaye umwarimu arimwo aramwigisha ikirundi, amwigisha gucagagura ubukene.

Ishure ryo mu wakabiri, indani hariho umwarimu, arimwo, arigisha abanyeshure ku kibaho hayanditsweho indome, hamwe n'ibicapo vy'abantu umwarimu arimwo, arigisha abanyeshure.

Isuhure ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo intebe abanyeshure bicara ko barimo barika hasi hasize irangi ry'ubururu umwarimu arimwo arigisha.

Ishure ryubatswe neza indani hariyo intebe n'ikibaho, hasi hariho amakaro, nta banyeshure bariyo haragaragara.

ishure ry,ubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani ku rukuta risize irangi ry'umuhondo hasi hariho imbaho abanyeshure bicaye barimwo bariga umwarimu ari kukibaho arimwo arabasigurira icigwa c'ibiharuro

Umunyeshure yiga mu gisata c'ubuvuzi ari mw'ibarabara afise isakoshi agiye kwiga kuvura kw'ivuriro riri mu Kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'ibiti.

Indani mw'ishure ry'umwaka wa mbere hariyo imeza iriko udupapuro ducafyeko ibiharuro bitandukanye kimwe, bitanu, bitatu, icenda, bine, bitandatu, ubusa, indwi.

umwarimu arimwo arigisha umunyeshure indani ibihimba bigize umuntu umutwe amaso izuru umunwa amaguru amaboko umutumba izosi.

Ishure ry'i Kobero ryubakishijwe n'amatafari indani risize. Umunyeshure yicaye mw'ishure arimwo arakora ibiharuro akoresheje ikaramu hamwe n'imashini, umwarimu ku kibaho arimwo aramukoresha ikibazo.

Ishure ry'umwaka w'intango ryo ku mukoni ryubatswe neza yubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo ububati bugeretse gatatu abanyeshure babikamwo ibitabu umuyobozi arimwo arigisha abanyeshure ku kibaho.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amafari indani abanyeshure barimwo bariga igisata ci ibiharuro umwarimu ari ku kibaho arimwo arabigisha hanze abanyeshure barimwo barakina mu kibuga c'umupira.

Ibarabara ryo mu buterere, ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amabuye harimwo imodoka hiryayaho hariho amashure yubakijwe n'amatafari ,hamwe n'ivuriro ryubakishijwe Amabuye.

Ishure ryo mu mwaka w'intango ryubakishijwe neza, ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera inyuma ry'umuhondo hanze hateye amashugwe ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira.

Ishure, ryubakishijwe n'amatafari, hamwe n'amabuye; hariho abanyeshure, barimwo barakina; rizitijwe n'ivyuma, hanze y'aho, hariho ikibuga, c'umupira, giteyemwo ivyatsi, abanyeshure bakiniramwo.

Imuramvya umunyeshure yicaye mu biti bivamwo amamesa, ibarabara imodoka irimwo iragenda ,hirya yaho hariho utuzu twasugumwe, abanyeshure barimwo barituma hamwe n'abarimwo barakora isuku.

Ishure ryo mu kamenge ryo mu wa mbere ryubatswe neza ryubakishijwe amatafari indani hasize irangi ryera hasi hariho isima inzugi zirabura hamwe n'ibiyo vyera barimwo bariga umunyabutatu.

Ishure ry'imyuga yi Muyinga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari .Ibiyo ku madirisha n'inzugi z'ivyuma imbere yaho hateye ibiti hasi hariho ivyuma bishasheho.

Ishure ryo mu Buterere ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari. Indani risize ibara ry'umuhondo. Abanyeshure baricaye mu ntebe barimwo bariga. Umwarimu arimwo arabasigurira ku kibaho.

Ishure ryo mu mwaka w'intango, ry'imuyinga, ryubakijwe n'amatafari ,indani risize isima ,hirya yaho imirima y'ibitoke, amavoka, Amyembe, hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Indani mwishure hariyo intebe n'imeza intebe isizwe n'irangi risa n'umuhondo hamwe n'irangi risa nurwatsi rubisi hamwe n'iritukura hasi harasize isima indani yaho hari abanyeshuri abarimwo bariga.

Isshure yo mu gisata co kutumatumanako yubakijwe n'amatafari indani risize amarangi yirabura na yera hirya yaho hateye ibiti ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira.

Ishure ry'intango ryo mu mwaka wa mbere ryubakijwe n'amatafari, amadirisha y'ibiyo, inzugi z'ivyuma, hasi hasize isima, umunyeshure yambaye umwambaro arimwo arandika ku kibaho.

Ishure ry'umwaka w'intango ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari ,indani risize isima, hanze yaho abanyeshure barimwo bariga gusoma ibiharuro, bakoresheje intoke.

Indani mwishure hariyo umunyeshure kukibaho arimwo arakora imyimenyerezo, bitanu guteranya umunani hamwe n'umunani guteranya umunani.

Îshure ryo mu gasenyi ry'intango ,ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari hirya yaho, akazu kasugumwe kubatswe n'ibiti hamwe n'amatafari ,abanyeshure barimwo baraja kwituma.

Ishure, ryo mu Buterere, rifise ubuzu, bw'abanyeshure, bitumamwo, twubakishije amatafari, adahiye, hamwe n'amabati yera; nta nzugi ziriko, hanze hari ivyatsi.

Ishure ryo mu mwaka wa mbere ryubaswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani umwarimu arimwo arayigisha abanyeshure pannde yaho hateretse ikibido c'amacupa cumi na tanu canditseko urudome p na a.

Ishure ry'intango riri mu kamenge ,ryubatswe neza ririko amatafari atabaguye ,hasi hariho ibirogosima hirya yaho hazitizwe n'ibiti hamwe n'amatafari.

Ishure ryo mu mwaka wambere ryubakishijwe n'amatafari hasi hasize isima indani umwarimu arimwo arabigisha ubwoko bw'impunzu butandukanye ipantaro, ijipo, ikanzu y'ubururu.

Ishure ryo mu mwaka windwi ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari ahiye hasi hasize isima akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho abanyeshure bicaye mu ishure bariko bariga.

Ryo mu Ruyigi ry'intango ry'umwaka wa mbere ryubakishicwe n'amatafari hanze hariho ikibuga abanyeshure barimwo barakina umupira hateye ibiti vy'amavoka n'ibiti vy'umwembe n'imicungo

Ishure ry'intango ry'umwaka wa mbere igeretse incuro zitatu, ryubakishijwe n'amatafari, amabati atukura, hanze hariho inzu babikamwo imodokari hamwe n'urupangu ruzitijwe ivyuma.

ishure ry'intango ry'umwaka wa mbere abanyeshure bariko bariga indani ibiharuro no gusoma indome umwarimu arimwo arabigisha akoresheje ingwa hanze yaho hateye ibiti hamwe n'amavoka

Inzu y'uburaro yo mu kamenge yubatswe neza yubakijwe n'amatafari igeretse gatatu indani isize irangi ryera inyuma irangi ry'umuhondo hirya yaho hateye ibiti abanyeshure barimo baraja kuryama.

Ishure ry'umwaka wa gatatu ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani hasize ibara ry'ubururu hariyo ikibaho abanyeshure bigira ko hamwe n'umwarimu arimwo arabigisha.

Ishure ryubatswe neza ry'umwaka w'intango ryi Muyinga ryubakishijwe n'amatafari imbere yaho hariho ikibuga hamwe n'abanyeshure barimo barakina indani umunyeshure aryamye ku ntebe mwarimu arimo arigisha.

Ishure ryo mu mwaka wa mbere ,ryubatswe neza ryubakishijwe amatafari 'indani isize irangi ryera ,intebe abanyeshure bicaye bariko bariga ibiharuro.

Amashure abiri rimwe ryubakijwe n'amatafari irindi risize irangi ryera hanze yaho ateye igiti umunyeshure yicaye musi arimwo ariga ibiharuro.

ishure ryo mu kamenge ryo mu gisata co gutumatumanako ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo hasi hasize isima umwarimu arimwo arigisha abanyeshure akoresheje imashini nyabwonko

Igiti c'amavoka abanyeshure bariko barakina umupira, hamwe n'umwarimu arimwo arigisha mu gisata cy'ibiharuro.

Ishure ryo mu mwaka wa mbere w'intango indani hariyo abanyeshure barimwo bariga hariyo imeza iteretse ko udupapuro turiko ibiharuro kimwe, bitanu, bitatu, icenda n'indwi.

Ishure, ryo mu mwaka w'icenda, ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari; indani risize, uruhande rumwe, irangi ryera; ku kibaho, abanyeshure, barimwo baragira urutonde, rw'ukuntu bazokora, ibibazo.

Ishure ryo mu mwaka wa mbere w'intango . Abanyeshure barimwo bariga umwarimu arimwo arabigisha ryubakijwe amatafari hasi hasize isima hamwe n'ivyondo .

ishure ryo mu kanyosha ry’imyuga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hanze rigeretse kabiri hariho ibiti n'amashugwe hirya yaho hariho amazu abantu babamwo.

Anyeshure biga mu gisata co gucapa bari mwishure bariko bariga gucapa bakoresheje ikaramu itukura, iyirabura hirya yaho hariho ishakoshi, umwarimu arimwo arabafasha gucapa.

Inzu y'uburaro yo mu gihosha yubatse nezayubakishijwe n'amatafari indani isize irangi ryera, inivo abanyeshure badugiramwo bagiye kwiga hamwe no kurya.

Ishure ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ryera, umunyeshure arimwo ariga igisata c'ibiharuro, umwarimu arimwo aramukoresha ikibazo imbere.

Inzu yo ku Mukoni yubatswe neza, yubakijwe n'amatafari, indani isize irangi ry'umuhondo, inyuma irangi ryera, amadirisha y'ivyuma, inzugi z'ibiti, hirya yaho hateye ibiti.

Inzu yubatswe neza, yubakishijwe n'amatafari, isize irangi risa n'umuhondo ,amabati atukura ,ivyuma bisize irangi ritukura ,hanze hariho ibiti, hamwe n'impene irimwo irarisha.

Ishure ry'Igitega ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani hasize isima, hanze hariho abanyeshure barimwo barakina, hateye ibiti vy'amavoka hamwe n'ibiti vy'inyembe.

Ishure ryo mu Kamenge ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, inzugi z'ivyuma zisize irangi ryera, amabati yirabura, umwarimu yambaye umwambaro wera aje kwigisha abanyeshure.

Ishure ryubakishijwe n'amabati atukura, risize amarangi yirabura na yera hamwe n'ayasanurwatsi rubisi, hanze yaho harateye ivyatsi hamwe n'ibiti.

Ishure ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari ahiye, indani hasize irangi ryera, hanze hariho inzu babikamwo imodokari abarimu barimwo barigisha abanyeshuri.

Ishure ry'intango ryo mu mwaka wa kabiri ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari rigeretse kabiri, urukuta rwubakishijwe n'amabuye, hirya yaho hariho ibiti hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Kw'ishure indani hariyo abanyeshure bariko bariga, bicaye mu ntebe, indani hariyo ikibido c'amacupa cumi na tanu canditseko urudome p n'ibiharuro bibiri.

Inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo, hanze yaho hariho ibase irimwo isabuni umuntu arimwo arakaraba, hariho n'igazo iteye neza hamwe n'igitutu c'umuntu arimwo aroga.

Ivuriro, ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari; hanze hariho ikibuga, bakiniramwo, hateye n'amashurwe, hamwe n'amabvoka, n'ibiti vy'imyembe.

Ishure ry'intango ryo mu mwaka wa mbere, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure barimw'ibarabara bariko baraja gutangura ,umwarimu arimwo aramanika urutonde rw'abanyeshure bazotangura umwaka wa cumi na rimwe wa cumi na kabiri.

Ishurure rya kaminuza y'uburundi ryububatswe neza ryubakishije ibiyo indani hariho banyeshure barimu bariga hamwe n'umwarimu arimwo arabigisha akoresheje imashini nyabwonko.

ishure ry'intango ry'umwaka wa gatanu umwarimu arimwo arabigisha ukuntu bacapa hanze yaho hariho abanyeshure hamwe n'utuzu twasugumwe abanyeshure bajamwo

Ishure ryo mu kamenge ryubakijwe n'amatafari, hanze yaho hariho ikiroko sima hamwe n'umugano ujamwo amazi abanyeshure bakoresha mu gukoropa ishure hamwe no mu kunwa.

Ishure ryo mu kamenge yubakishijwe n'amatafari, amabati yera rigeretse kabiri abanyeshure barimwo bariga icigwa c'ibiharuro hirya yaho hateye ibitoke hamwe n'amavoka.

Ishure ry'i Kobero ryo mu mwaka wa mbere ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi ryera, umunyeshure yicaye mu ntebe, impapuro arimwo arakorerako ikibazo.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'imbaho hariyo intebe hamwe n'amasakoshi y'abanyeshure n'ibitabo abanyeshure bigiramwo n'ububati abanyeshure babikamwo ibikoresho.

Ishure ry'intango ry'Ikobero ryubakishijwe n'amatafari ahiye, hasi hasize isima, indani hasize ibara ryera, umwarimu arimwo arigisha abana, ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

ishure ryo mu Buterere ryubakishijwe n'amatafari indani hariho abanyeshure barimwo bariga igisata c'ibiharuro hanze yaho hariho abanyeshure barimwo barakina bakoresheje umupira w'amaboko.

iishure ryubatswe neza ry'imuyinga ryubakishijwe n'ibirogosima hanze yaho hariho agasandugu abanyeshure bashyiramo iziyumviro hariho n'ikibuga abanyeshure bakiniramo

Ishure ryi Muyinga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera umwarimu arimwo arigisha ibiharuro abanyeshure bari hanze bariko barakina ikibuga c'umupira.

Abanyeshure biga mu gisata co kwinonora imisi bariko babinonora bakoresheje umupira w'amaboko umwarimu abazaniye umwambaro wo kwinonora urimo ibara ritukura ni ryera ipantaro hamwe n'umupira.

Ishure ryo mu buterere rigeretse gatatu, ryubakishijwe n'amatafari aturiye ,hamwe n'irindi ryubakishijwe n'ivyondo, hanze hariyo amashurwe asa neza ,hamwe n'ikibuga c'umupira.

Ishure ryo mu mwaka w'intango ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani hariho abanyeshure barimo bariga bo mu mwaka wa mbere, hanze hateye ibiti n'ikibuga abanyeshure barimo barakiniramwo.

Ishure ry'indaro ry'abanyeshure b'imfuvyi ryo mu Ngagara rizitije urupangu rwubatswe n'amatafari hamwe n'isima, hanze yaho hariho ibarabara, abanyeshure barimwo baraza kwiga.

Ishure ryubatswe neza ry'umuyinga ryubakishijwe n'amatafari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ishati yera ikanzu y'ubururu bariko bariga indani mw'ishure.

ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera n,iritukura hasi harabetonye n,isima, abanyeshure barimwo bariga gukora impuzu.

Ishure ryo mu bwoko bw'imyuga riri mu Kanyosha ryubakishijwe n'amatafari rigeretse rimwe, abanyeshure barimwo bariga kuntu baronka umuyagankuba, hanze hariho ibarabara.

Abanyeshure biga mu gisata co gucapa, bicaye barimwo bariga gucapaabana, hamwe nogucapa inzu bakoresheje ikaramu, hamwe n'igicapisho, n'igome yo gufutisha.

Ni mw'ishure, ryo ku Mutanga, hariyo abanyeshure, bicaye, barimwo bariga; ku kibaho, hariho indome zanditse neza, hamwe n'umwarimu, ariko arabigisha, ibiharuro.

Ishure ryibtango ryi Gitega ry'umwaka wa mbere yubatswe neza yubakishijwe n'amatafari hanze yaho hasize irangi ritukura irisa n'umuhondo hasi hariho amakaro hamwe n'ibiti.

Indani mu kigo c'abanyeshure hariyo aho batekera, harimwo isafuriya batekeramwo hamwe n'inkwi, hasi hariho amatafari hirya no hino hariyo imitoboro.

Ishure ry'umwaka w'intango ry'umuhinga ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani hasize isima umwarimu arimwo arigisha abanyeshure hanze yaho hateye ibiti bizitijwe n'amabuye.

Ishure ryi Muyinga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'ubururu ku kibaho hacafye abana hamwe n'impuzu umwarimu arimwo arigisha.

Ishure ry'imyuga ryo mu kanyosha ryubakishyijwe n'amatafari indani abanyeshure barimwo bariga gukora imodoka no gukora ivyuma umwana ari kw,ibombo arimwo aranywa amazi.

Ishure ry'i Muyinga, ryubatswe neza, ryubakijwe n'amabuye; hanze hariho ingazi badugirako, bagiye kuri etaje yakabiri; hateye igazo, hamwe n'ibiti vyo kwurirako.

Ishure ryo ku mukoni ryubatswe neza ,ryubakishijwe n'amatafari, hirya yaho abanyeshure bariko bararaba ukuntu umwaka ugira urangire, abarezi barimwo baramanika abanyeshure bamenye n'abayobewe.

Ishure ry'ubuhinga ryubatswe neza, indani hasize amarangi yera nayirabura ,hariyo intebe n'amameza abanyeshure bigirako, hamwe n'abarimu barimwo barabigisha.

Umudandaza adandaje mw'isoko yo mu Kamenge, adandaje impuzu amakaramu n'amakaye, umunyeshure aje kugura ikaramu ,umwaka uratanguye w'ishure abarimu barimwo barigisha.

Umudandaza adandaje mw'isoko ryo mu Ruvumera ,adandaje ikaramu, isakoshi, umukasi, isaha ,umunyeshure aje kugura ikaramu umwaka w'ishure uratanguye.

Ishure ryo mu Gihosha ryubatswe neza ryo mu mwaka wa wisumbuye ,risize irangi ryera indani hariho abanyeshure barimwo bariga, hirya yaho hateye ibiti, ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira.

Ishure ryo mu mwaka w'indwi ryubatswe neza, ryubakishijwe amatafari, indani risize irangi ry'umuhondo, akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho, intebe zisize irangi ry'ubururu abanyeshure bicaye barimwo bariga.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari ,indani risize irangi ry'umuhondo ,abana batonze umurongo umuvyeyi ariko arahamagara hamwe n'abarezi baje guhamagara abavyeyi.

Ishure ryo ku Mukoni ryubakishijwe amatafari ku rukuta hariko umusaraba hanze hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo hamwe n'abanyeshure barimwo barakina hateye n'ibiti inyuma yaho.

Ishure, ryubatswe neza, ryo ku Mukoni; ryubakishijwe n'amatafari, hanze y'aho hariho abanyeshure, bariko baraduza ibendera, bambaye umwambaro w'ishure; hamwe n'ikibuga, abanyeshure bakiniramwo; hirya y'aho, hateye ibiti.

Ishure ryo ku mukoni ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani hasize irangi ry'umuhondo intebe abanyeshure bicaye bariko barigirako umuyobozi arimwo arabasigurira ku kibaho.

Ishure ryi Muhinga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera, hirya yaho hari imashini nyabwonko abanyeshure barimwo barigirako ukuntu batuma tumanako impuzu zo hanze.

Ishure ryubatswe neza, ryubakishijwe n’amatafari, indani risize, amarangi yera, abanyeshure bari hanze, bariko bariga, bo mu gisata c’ibiharuro; umwarimu arimwo, arabigisha.

Umunyeshure wo ku gisata c'ibiharuro yiga ikobero arimwo arakora ikibazo akoresheje ikaramu n'imashini imbere kukibaho hariho umwarimu arimwo aramukoresha.

Kaminuza yu Burundi rigeretse kabiri iri ikiriri hanze yaho hariyo amashurwe hamwe n'ibiti ririfise amabarabara abiri rimwe ririmwo amabuye hamwe n'irindi ririmwo amatafari.

Abanyeshure biga mu mwaka w'indwi bariko barakora ikibazo umwarimu ari kukibaho abakoresha hirya yaho hariho igicapo kirimwo ivyigwa bigirako

Ishure ryo mu Gihosha ry'intango ryubatswe neza ryubakihijwe n'amatafari ,inyuma yaho hateye igiti civoka hamwe n'igiti c'ipera ,ikibuga abanyeshure bakiniramwo barimwo barakina umupira w'amaboko.

Ishure ryo ku Mukoni ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amabuye, amadirisha y'ivyuma, hirya yaho hateye amashurwe, abanyeshure barimwo barakina umupira mu kibuga.

Ishure riri imuyinga rigeretse kabiri indani ryubakishijwe n'amatafari inzugi zera hamwe n'amadirisha ariko ivyuma amabati yera hanze hariho ikibuga abanyeshure bakiniraho.

Mu ishure indani harimwo abanyeshure bicaye barimwo bariga imbere yabo hariho umwarimu arimwo arabigisha hasi hasize ni n'isima ku ruhome rwabo hariho amarangi atandukanye asize ku ruhome.

Umunyeshure arimwo arakora ibiharuro, hariho amakaramu atandukanye isa n'urwatsi rubisi iyera hamwe n'ikireyo hirya yiwe hariho imashini arimwo arakoresha mu gukora ikibazo.

Ishure ryo mu Kanyosha ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hanze hariho ibisata bitandukanye vyo kwiga nk'umuyagankuba yo gukora ama modoka yo gusudira no gushona impuzu hamwe no gukora mu vy'amazi.

Ishure ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari, amabati atukura, ivyuma bisize irangi ry'umuhondo, hanze hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo, hariho n'ibiti hateye ivyatsi.

Ku meza indani, hariho udushashi ,dutebaguritse twera, hamwe n'icuma kirihambavu yatwo, iyo meza isize irangi ry'umuhondo, hamwe n'iritukura.

Ishure ry'uburaro ryo mu Kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, hasi hasize isima urugi rw'ivyuma hamwe n'ibiyo indani yaho hariho abanyeshure baryamye.

Ishure ryo mu kigobe ryubatswe neza ryubatswe n'amatafari rigeretse gatatu abanyeshure barimwo barakina abambaye umwambaro w'ishure bagishika hamwe n'ikoti ry'ubururu n'ikaruvati.

Isoko yubatswe neza yo mu kamenge hanze hariho amabarabara atandukanye asize n'amarangi .Abanyeshure baje kwiga kuntu boronka ubuzima.

Inzu y'uburaro y'abanyeshure y'Ikobero yubakishijwe n'amatafari, indani isize irangi ryera, inyuma irangi risa n'umuhondo ,abanyeshure bambaye umwambaro ,ishati yera ikanzu y'ubururu bariko baravoma amazi.

Ishure ryo mu mwaka wa kabiri ,ryubatswe neza ,ryubakishijwe n'amatafari ,indani hasi hasize isima ,abanyeshure bicaye mw'shure bariko bariga, umuyobozi arimwo arabigisha igisata co mu biharuro.

Ishure ryisumbuye ryo mu mwaka wa gatatu, indani ryubakishijwe n'amatafari risize irangi ryirabura n'iryera hasi hariho imeza, umwarimu ariko arigisha abanyeshure.

ishure ry'ubuhinga ryo Kobero ryubatswe neza .Ryubakishijwe n'amatafari risize amarangi yera n'ayatukura indani hariyo intebe hamwe n'amameza abanyeshure bikiraho.

Ibarabara, ryo mu Buyenzi, ryubakishijwe n'amatafari, hamwe n'isima; hirya y'aho, harimwo umukobeko, ucamwo amazi, hariho n'ikirokosima, hamwe n'amashurwe, n'inzu z'abantu, babamwo.

Ishure ry'indaro ry'i Bururi rigeretse kabiri ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi ryera, hanze yaho harunze amabuye, ikibuga abanyeshure barimwo barakiniramwo umupira.

Ishure ryo mu kamenge ryo gutumatumanako abanyeshure barindani barimwo bariga bakoresheje imashini nyabwonko umwarimu arimwo arabigisha ukuntu barondera ivyigwa.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari yo mu kamenge rigeretse incuro imwe, hanze yaho hariho ikibuga abanyeshure barimwo barakiniramwo hamwe n'abanyeshure barimwo bariga.

Ishure ry'imyuga ryo mu Kanyosha ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, risize irangi ryera inyuma, imbere iryirabura. Hanze yaho hariho ibiti hamwe n'amashurwe. Abanyeshure barimwo bariga gukora inzugi.

Ishure ry'umuhinga Ryubatswe neza yubakijwe n'amatafari abanyeshure baje gutora impapuro mpamyabushobozi hamwe n'abarimu baje kuzibaha, abanyeshure baberewe.

Ishure ryubakishijwe amatafari, hirya yaho hariho ikirogosima kijamwo amazi hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira, hambavu yaho hariho impene irimwo irarisha ubwatsi.

Ishure ry'i Gitega ryubakishijwe n'amatafari. Hanze yaho hariho ikibuga c'umupira abanyeshure bakiniramwo, hateye n'ibiti. Iryo shure ririko amabati yera asa neza.

Inzu y'abanyeshure bogeramwo yubatswe Yubakishijwe n'amatafari hasi harasize irangi ryirabura hariyo n'ikirogosima abanyeshure bogeramwo hariyo abanyeshure barimwo baroga.

Ishure yo mu Kamenge, yubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, rigeretse gatatu; inzugi z'ivyuma, n'amadirisha y'ibiyo; hirya y’aho umunyeshure arimwo arakina, mu kibuga; umurezi aje kubigisha.

Ishure ryo mu mwaka wa gatandatu ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo hejuru amatara amurika, ububati burimwo ibitabu vy'abanyeshure bigiramwo bugeretse gatatu.

Ishure ry'intango ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari ibiyo ku madirisha n'inzugi z'ivyuma amabati yera ikibuga abanyeshure bakiniramwo hirya yaho hateye mw'ibiti.

Ishure ryo mu mwaka wa gatandatu ryo mu Gasenyi ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani hariyo intebe umwarimurimu arigisha abanyeshure hanze yaho hariho ikibuga abanyeshure bakiniramqwo umupira.

Ishure ry'umwaka w'intango ryo mu Kamenge ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari indani hasize irangi ry'umuhondo ,intebe abanyeshure bicaye bariko bariga icigwa c'ibiharuro, umwarimu imbere kukibaho ariko arabasigurira ibiharuro.

ishure ryo mu mwaka wa kabiri wisumbuye ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari hasi hasize isima umwarimu yicaye ku ntebe arimwo arigisha abanyeshure akoresheje imashini nyabwonko

kw'ivuriro hariyo inzu baturiramwo imicafu, hariyo n'abanyeshure barimwo barakinira mu kibuga hateye ivyatsi, abanyeshure bambaye umwambaro usa n'urwatsi rubisi.

Umunyeshure, yiga mu gisata c'ubuvuzi, arimwo ariga, hamwe n'umwarimu, arimwo arabigisha, mw’ishure, ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, risize irangi ryera, n’iryirabura, hamwe n'iritukura.

Urusengero rwo mu Nyakabiga rwubatswe neza gubakishijwe n'amatafari indani rusize irangi ryera inyuma yaho hariyo ikibuga abanyeshure barimwo barakiniramwo baje gusenga.

Ishure ry'uburaro ry'Imuyinga ryubakijwe neza, ryubakishijwe n'amabuye hirya yaho hazitije urupangu rw'ibiti ,abanyeshure barimwo barakina umupira w'amaguru.

ishure ryo mu mwaka wa gatandatu w'intango ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari ahiye indani hasize irangi ryera ikibaho umwarimu arimo arasigurira abanyeshure bicaye mw,ishure

Ishure ryubatswe neza rigeretse kabiri ryubakishijwe n'ivyuma risize amarangi asa n'umuhondo nayirabura indani hariho abanyeshure bariko bariga hanze hariho abanyeshure bariko barakina.

Ishure ryo kumutanga ryo mu mwaka wa gatandatu abanyeshure bicaye barimwo bariga igiharuro mwarimu arimwo arabasigurira ku kibaho hamwe n'ingwa.

Iishure ry'ubuhinga ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari asize amarangi yera indani hariyo amamashini ateretse ku meza abanyeshure bariko barakoresha hamwe n'abarimu barimwo barabigisha.

Ishure ry'ubuhinga ryi Muyinga ryubakijwe n'amatafari risize irangi ry'umuhondo indani hariyo abanyeshure barimo bariga imbere yaho hariho umunyeshure ariko arabasigurira akoresheje imashini inyabwonko.

Ishure ry'umwaka wa mbere ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi ryera ,abanyeshure bicaye barimwo bariga imperekeranya, umuyobozi arimwo arabigisha kukibaho.

Ishure ryubakishijwe neza indani hariyo ikibaho, hamwe n'abanyeshure bicaye barimwo bariga, bambaye umwambaro w'ishure, ishati yera hamwe n'ikanzu isa n'ubururu, hamwe n'abanyeshure batambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, hasi hasize isima rigeretse kabiri hirya yaho hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo igiti c'umuyagankuba kiriko urutsinga.

Indani mw’ishure, ry'umwaka wa mbere, hariyo umwarimu, arimwo arigisha, yicaye ku ntebe; iryo shure, ku kibaho, harimwo indome, z'imperekeranya, ndetse n'abana, barimwo bariga, basoma ivyo vyigwa.

Ishure ry'umwaka w'intango, ryubatswe neza ryo mu Kamenge, ryubakishijwe n'amatafari ,hasi hasize isima, amabati yera, ivyuma bisize irangi ry'ubururu, abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu barimwo bariga igisata c'ibiharuru.

Ishure ryi kiriri rya kaminuza yu Burundi ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indane risize irangi ry'umuhondo intebe zigezweho abanyeshure bariko bariga umwarimu ari kukibaho arimo arabigisha akoresheje imashini nyabwonko.

Ishure ry'imuyinga ryo ku mukoni ryubatswe neza ryubakijwe n'amabati atukura amatafari ahiye hirya yaho hariho ikibuga banyeshure bakiniramwo hateye ibiti.

ishure ryo mwirohero ryubakishijwe n'amatavari indane risize irangi ry'umuhondo, intebe abanyeshure bicaye barimo bariga ibiharuro vy'ivyigwa n’umwarimu arimu arabigisha, hasi hasizwe irangi ryirabura.

Ihuriro ryo kwa Rojanti ryo mu Kamenge ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari, risize amarangi yera, hanze yaho hariho ikibuga bakiniramwo baje kuvuza abantu.

Ishure ryo mu Buyenzi ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari abanyeshure bariko baratonda hamwe n'ibendera ry'igihugu baje gutonda ku'irendera abarimu bariko barabigisha kuririmba.

Ishure ryo mu Buterere ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari rigeretse gatatu, hirya yaho abarimu baje kumviriza amanota, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ishati yera n'ikanzu y'umuhondo.

Ishure ryo mu Kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi ryera ,hanze imodoka umwarimu yajemwo, indobo irimwo amazi abanyeshure bakarabiramwo imyanda.

ishure ryo mu kamenge ryo mu gisata co gutumatumanako abanyeshure barimwo bariga umwarimu arimwo arabigisha akoresheje imashini nyabwonko hejuru yiwe hariho amakaye.

Ishure ryi Kiriri ryubatswe neza ryo mu gisata ryo kwinonora iminsi yubakishijwe amatafari risize irangiye itukura hanze yaho hariho ikibuga bakiniramwo umupira w'amaguru hamwe nico bakiniramwo umupira w'amaboko.

Ishure ry'i Muyinga ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari hamwe n'inzugi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu. Hanze hateye igiti c'umwembe, hamwe n'ikibuga abanyeshure barimwo barakiniramwo.

Inzu y'uburaro yo mu Kamenge yubatswe neza indani isize irangi ryera y'ibitanda bigeretse kabiri abanyeshure baryamye utubati babikamwo impuzu ibiti biri inyuma y'inzu.

Isoko ryo mu Kamenge, yubakishijwe n'amatafari, n'amabuye, isize irangi ryera; hirya y'aho, hariho ibarabara, rimwo amabuye n'umusenyi, abantu badandaje imihwi n'amavoka.

Ishure ry'ingozi ry'ubuhinga cubatswe cubakishijwe n'amatafari ahiye indani risize isima hasi hasize irangi ryera abanyeshure batonze umurongo bariko bararirimba indirimbo y'igihugu.

Ishure ryo mu mwaka w'indwi ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo n'irangi ry'ubururu intebe abanyeshure bicaye ko barimwo bariga .Umwarimu ukibaho arimo arabigisha ikigwa c'ibiharuro

Ishure ry'intango ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ryera, igeretse kabiri abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu n'ibirato vyirabura baje kwiga bafise hamwe n'amakaye.

Ishure ryo kumutanga ,rigeretse kabiri ,ry'ubakishijwe n'amatafali risize irangi ryera, inyuma yaho hariho amashugwe, hamwe n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo ,cane cane ikigo bakiniramwo umupira w'amaguru,

Ishure ryo ku mutumba wa Kobero ryubakishijwe n'amatafari hanze yaho hariho umukobeko ucamwo amazi hariho n'ikibuga c'abanyeshuri bakiniramwo umupira hamwe n'igiti kivamwo amamesa.

Ishure ryubatswe neza ry'imyuga ryo gushona impuzu ryubakishijwe n'amatafari indani hariyo intebe hamwe n'ivyuma vyo gushona abantu barimwo bariga gushona n'umwarimu arimwo arabigisha.

Mwiduka indani ,hariyo, impuzu ,zera ,hamwe n'izirabura, umupira hamwe n'ibirato vyera, indani bariko baradandaza ,hariyo n'umuntu arimwo ,arabidandaza.

Imodokari ije gutora abanyeshure, hampande yaho hariho ibendera hamwe n'abanyeshure bayirindiriye, bambaye umwambaro ishati yera hamwe n'ikanzu y'ubururu, hamwe n'amashugwe ateyeho.

Ishure ryo mu kamenge ryubatswe neza indani hariyo abanyeshure ariko bariga umuhungu hamwe n'umukobwa yambaye agasha koshi impuzu zirabura hamwe n'imishatsi yirabura.

Ishure ry'ibujumbura ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani risize irangi ryera, inyuma irangi ry'ubururu, hanze yaho hariho abanyeshure bambaye umwambaro baje kwiga.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, indani risize ibara ry'umuhondo ,hanze hariho ikibuga abanyeshuri bakiniramwo ,abanyeshure bariko bariga icigwa c'ubivuzi.

Urusengero rwubatswe neza gwo mu Kamenge, hanze gwubakishijwe n'amatafari hamwe n'ivyuma, hariho n'akazu karimwo igicapo ca Bikiramariya.

Ishure ryubatswe neza ryomu gasenyi bakijwe n'amatafari inzugi z'ivyuma rikikishwe na korotire y'ivyuma ibendera abanyeshure barimo baraduza nirya yaho inzu ikeretse gatatu yoburaro.

ishyure ryubatswe neza ry'imuyinga ryo mu gisata c'ibiharuro ryubaishijwe n'amatafari inyuma yaho hasizwe irangi ryera n,iritukura n'inzugi zisize irangi ry'ubururu

abanyeshure bo mu mwaka wa cumi na kabiri biga mu gisata co gutuma tumanako bari mw,ishure bariko biga umwarimu yicaye imbere arimwo arabigisha akoresheje imashini nyabwonko

Ishure ry'i Muyinga rigeretse kabiri ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari. Hanze hariho umurima uteyemwo amateke n'ibigori, hamwe n'imyumbati.

Ishure ryo mu mwaka wa mbere w'intango ryisumbuye ryubatswe neza ryubakihijwe n'amatafari, hasi hasize isima ,abanyeshure bicaye mu ntebe, umwarimu ari kukibaho arimwo arabigisha ibiharuro.

Ishure ry'ikobero ryubatswe neza ryo mu gisata c'ubumenyi ryubakishijwe n'amatafari hirya yaho hariho ikibuga hamwe n'ibiti abanyeshure barimwo barakora mu murima w'ishure.

Ikibuga c'umupira gikiniramwo abanyeshure gikikijwe n'amatafari hasi hariho umusenyi hamwe n'ivyatsi, hirya y'ikibuga hariho n'imigereveriyo.

Ishure ryo mu kanyosha ryubatswe neza yubakishijwe n'amatafari, hirya yaho hariho inzu igeretse kane, urupangu ruzitijwe n'amatafari hamwe n'ivyuma hariho n'ibendera umunyeshure arimwo araduza.

Ikibuga c'umupira co mu kamenge cubatswe neza kizitijwe n'urupangu rw'amatafari hirya yaho hateye ibiti abanyeshure barimwo barakina umupira.

Ishure ry'intango ryubatswe neza ryo mu Gasenyi ryubakishijwe n'amatafari, hasi hateye isima ,umunyeshure arimwo ariga ,abarimu barimwo barigisha icigwa c'ibiharuro.

Ishure ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amabuye hanze hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo, ico bakiniramwo umupira w'amaguru n'ico bakiniramwo umupira w'amaboko hateye n'ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Ikobero hariyo ibombo abantu bavomamwo riherereye mu mibugu hariho ibiti hamwe n'ibigoli n'amabuye abantu bogerako mu gihe barimwo baravomba.

Ishure ry'i Muyinga riherereye ku Mukoni. Indani ryubakijwe n'amatafari risize amarangi asa n'umuhondo. Hanze hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo, hirya y'aho, hariho n'ishure ry'abandi banyeshure bigiramwo.

Ishure ryo mu gisata c'ibiharuro ry'ikobero ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera hirya yaho hateye ibitoke hamwe n'ibiti banyeshure bambaye umwambaro w'ubururu barimwo baraja kwiga.

Ishure ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani risize irangi ry'umuhondo hasi risize isima abanyeshure bicaye mu ntebe ariko barakora ikibazo c'ibiharuro.

ishure ry'intango ryo mu mwaka wa mbere abana bariko bariga ry,ubakishijwe n'amatafari risize amarangi atukura indani hariho akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho.

Ishure ryo mu gisata c'ibiharuro, ryubakishijwe n'amatafali indani risize irangi ry'umuhondo, abanyeshure bicaye mu ntebe ,umwarimu ari kuk'ibaho ariko arabigisha biharuro.

Ibarabara ry'imuyinga ryubatswe ryubakishijwe n'amabuye imodoka irimwo iracamo hirya yaho harunze umusenyi igiti c'umuyagankuba hamwe n'icapa abantu barabirako kija Igitega.

Ishure ryo mu mwaka wa cumi na gatatu ryo mu gisata c'ubuvuzi ,indani abanyeshure bariko bariga umwarimu arimwo arabigisha ,hariho imeza hamwe n'intebe abanyeshure bicayeho.

Ishure ryu mwaka wa cumi na gatatu ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafali risize irangi ry'umuhondo abanyeshure bicaye bambaye umwambaro w'ishure umwarimu ariko arabasigurira ku kibaho urupapuro rwo gukorerako ikibazo.

Ishure ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hanze hariho ikibuga bakiniramwo abanyeshure barimo barakina mu kibuga bakinishije amaboko hirya yaho hariho igiti c'umwembe.

Ishure ryo mu Giheta ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amatigura indani yaho hariyo abanyeshure barimo bariga igisata c'ibiharuro hanze hateye ibiti abanyeshure barimo barakina mu kibuga c'umupira.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi y'Ikiriri mu gisata co kwinonora imitsi, umunyeshure yambaye umwambaro arimwo araja gukina ndetse arimwo aroga no gukina imipira.

Ishure rubatswe neza ry'imyuga rubakishijwe namatafari indani hasize amarangi yobururu abanyeshure bo gisata cogushona impunzu bariko bariga ndetse nabandi baje kubigisha.

Ishure ry'ubuhinga ryo kumutanga ryubakishijwe neza amatafari hamwe n'amakaro indani hariyo abanyeshure barimwo bariga bakoresheje imashini inyabwonko n'abarezi barimo barabigisha.

Abanyeshure bo kuri kaminuza y'Uburundi, biga mu gisata c'umuyagankuba, bambaye umwambaro bagiye ku rugomero rw'umuyagankuba wo mu Rubirizi, bagiye gukora umuyagankuba.

Ishure ry'ubuhinga ry'Ingozi ryo gutumatumanako ryubatswe neza, indani risize amarangi atukura iryirabura niryera ,abanyeshure bicaye barimwo bariga bakoresheje imashini nyabwonko.

Isoko yubatswe neza yo mu Kamenge yubakihijwe n'amatafari n'amabuye, indani aho badandariza ibigori hariyo imifuko, umugurisha aje kugura hamwe n'uriko araguza.

Ishure ryubatswe neza risizwe amarangi y'ubururu nayandi yumuhondo rizitijwe n'ivyuma hirya yaho hateye ibiti ibarabara abanyeshure bacamwo bagiye kwishure. Imodoka izanye abanyeshure.

Ishure ryo mu gisata c'ubumenyi rya kaminuza ryo mu kamenge ryubakishijwe neza indani ryubakishijwe n'amakaro hasi amakaro isahani yo kuriramwo abanyeshure barimwo barafungura.

Ishure ryo mu bwoko bwa enes riri mu Kamenge, abanyeshure bicaye mu kibuga bariko bararaba umupira, hirya yaho hariho ibiti n'amazu atandukanye, ikibuga giteyemwo ivyatsi.

Ishure ry'ubuhinga ryi Muyinga ryo mu gisata c'ubuvuzi ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani hasize amarangi atukura na yirabura hasi hariho amakaro hariho abarimu barimmwo bariga n'abanyeshure barimwo bariga.

Ishure ryubatswe neza indani risize irangi risa n'umuhondo hasi hariho isima abanyeshure bicaye barimwo bariga bakoresheje imashini inyabwonko umwarimu ari ku kibaho arimwo arabigisha.

Ibiro vy'umwarimu wo mu kamenge ,vyubakishijwe amatafari, bisize irangi ryera ,urugi rusize irangi isa n'urwatsi rubisi ,vy'urudome mimiringo itatu na gatatu ririmwo mwarimu akoreramwo ubuhinga.

Ishure, ryubatswe neza, ryubakijwe n'amatafari, ryo mu Kamenge; hariho impapuro zitandukanye, z'abanyeshure, biga mu mwaka w'icenda, no mu mwaka w’umunani; abanyeshure baje kuraba, umwimbu bakoreye, umwaka uraheze.

Abanyeshurre biga kaminuza y'uburundi mu gisata co kubaka bagiye gupima aho bubaka uburinganire bw'aho bazokubaka n'imetero cumi na zibiri uburebure n'imetero cumi na zitatu.

Ishure ryo mu kamenge rya kaminuza y'uburundi ryubatswe neza ryubakishije n'ivyuma hejuru amabati higya yaho hateye ibiti vy'umwembe n'amashugwe abanyeshure barimwo bariga mw'ishamba.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi ryo mu Kigobe ,ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amabuye, igeretse gatatu ,hirya yaho hateye ibiti vy'amavoka ,rizitijwe n'urupangu rw'amabuye.

Umunyeshure yiga mu gisata co kubaka, yambaye umwambaro, arimwo ariga kubaka inzu igeretse gatatu, atanguje itafari hasi hamwe n'umusenyi, hirya yaho hari umwarimu arimwo aramwigisha.

Ishure ry'Imuyinga ryo mu gisata c'ubuvuzi ryubatswe neza, ryubakishijwe amatafari risize irangi risa n'umuhondo ,indani hariyo abanyeshure bariko bariga, n'umuyobozi arimwo arabigisha akoresheje imashini nyabwongo.

Ivuriro ryo mu Kamenge ryubakishijwe n'amatafari. Indani risize irangi ryera. Umunyeshure yaje kwiga kuvura, umwarimu arimwo aramuha umuti, umurwayi aragwaye ingwara zo mu mutwe.

Ivuriro ryo kumutanga ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari indani risize amarangi yera n'ayirabura hasi hateye amakaro inyuma yaho hariho amashure hamwe n'ibiti.

Inzu yubatswe neza ibakishigi n'amatafali isize amarangi asa n'umuhondo indani hariyo abarimo barimo barigisha hamwe n'intebe hariyo n'umurezi abakosora muricyo gihe barimo bariga.

Ishure, ry'ikobero, ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari, hanze yaho hateye ivyatsi n'amashugwe, ibiti vy'amavoka, n'ivy'imicungwe bizitije urupangu rw'imbingo.

Ishure ryo ku Mutanga, ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari; hanze y'aho, hariho agasandugu, k'abanyeshure, bashiramwo ivyiyumviro; abarimu baje gutora, ivyiyumviro vy'abanyeshure.

Ishure ry'ubuhinga ryisumbuye rya kaminuza y'Uburundi riri ikiriri, ryubakishijwe n'amatafari, indani risize ibara ry'umuhondo, abanyeshure barimwo bariga bakoresheje imashini nyabwonko.

Ishure rya kaminuza yabigenga riri ku Mutanga ryubatswe neza rigeretse gatatu, ryubakishijwe n'amatafari, inyuma risize irangi ryera, inzugi z'ivyuma rizitijwe n'urupangu rw'ivyuma ,hirya yaho hateye ivyatsi n'amashugwe.

Ishure ryo mu gisata c'ubuhinga ryubakijwe n'amatafari ,indani risize irangi ryirabura ,amatara ariko araka, abanyeshure bari ku ntebe barimwo barakora ikibazo bambaye n'umwambaro w'ishure.

Ishure rya kaminuza yu Burundi y'ikiriri ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari rigeretse inshuro zibiri hirya yaho hateye ibiti ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira hamwe narico kwinonoramwo imitsi bakoresheje amaboko.

inzu y'uburaro yo mwi Rohero yubakishijwe n'amatafari indani hasi hasize isima, urugi gwirabura rucafyeko umwana hamwe n'ingufuri umunyeshure aje kugurura aje kuryama mu ndaro.

Inzu, iri mu kayanza, yubakishijwe n'amarangi, asa n'umuhondo; hanze hariyo irogosima, bakarabiramwo, iteyeko amakaro; hasi harasize isima, hamwe n'umusenyi.

Ishure, ryubakishijwe n'amatafari, hamwe n'amabuye, rigeretse gatatu; hirya y'aho, abanyeshure, batonze umurongo, barimwo bararirimba, ururirimbo rw'igihugu.

Ingoro y'umutumba, wa Kobero, yubatswe neza; yubakishijwe n'amatafari, isize amarangi yera, hamwe n'ayasa n'umuhondo; amabati atukura, indani hariyo, amatafari, asa neza.

Ishure rya kaminuza rya bigenga ryo kumutanga ryubaswe neza ryubakishijwe n'amatafari risize indani irangi ryera inyuma irangi ry'umuhondo amadirisha y'ivyuma hirya yaho hateye ibiti vyivoka.

kaminuza ry'abigenga Rigeretse katatu yubakijwe n'amatafaRi isize irangI ryera k'ijya yaho ibarabara ririmwo amabuye abanyeshure arimo baraza kwiga.

Ishure indani hariyo umwarimu arimwo arakoresha ikibazo, abanyeshure bicaye ku ntebe imwimwe umwe wese arimwo arakora ikibazo ciwe, hasi hasigishijwe n'amatafari hamwe n'amasima.

Mu gisata c'ubuhinga co kwishure rya tesi Kamenge abanyeshuri biga mu gisata co gukora amaterefone, bariko barakora iradiyo no guteranya intsinga z'ubwoko butandukanye.

Ishure rya kaminuza yu Burundi riherereye mu kigobe ribakishijwe n'amatafari risize amarangi atukura hanze hariyo ibendera ry'igihugu cu Burundi hasi harasize n'amatafari.

Ivuriro ryo mu Kamenge, ryubakishijwe n'amatafari; indani risize irangi ryera, inyuma, risize irangi ryirabura, inzugi amarangi atukura, hasi hateye amakaro.

Imwegi wo mu bisata c'ubuvuzi vy'umuyinga vyubakijwe n'amatafari indani risize irangi ryera, n'iryirabura, abanyeshure barimwo bariga bakoresheje imashini inyabwonko ,n'umurezi arimwo arabigisha.

Ishure ryo mu Buganda ,ryubatswe neza rigeretse gatatu ,ryubakishijwe n'ibiyo hamwe n'amatafari, indani risize irangi ryera, inyuma irangi ritukura rizitijwe n'ivyuma.

Umunyeshure wo mu gisata c'ubuhinga, arimwo ariga akoresheje imashini nyabwonko, indani hariyo umwarimu arimwo aramwigisha, hamwe n'abanyeshure barimwo bariga.

ivuriro ryubatswe neza ryubakijwe n'amatafari hamwe n'amabuye indani risize irangi ryera umuganga afise ibikoresho ariko aravura umuntu agwaye ingwara zo mu mutwe akoresheje ibipimo

Ishure ryo ku Mukoni, ryubatswe neza, ryubakishije n'amatafari, risize amarangi, atukura, hamwe n'ibiyo; indani, hariyo abanyeshure, bicaye ku mashini nyabwonko, hamwe n'abarezi, bariko bariga.

Ishure rya kaminuza ry'abigenga ryo mu Kigobe ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ryera inzugi z'ivyuma hanze hateye ibiti hamwe n'amavoka

Ishure ry'abigenga riri mu Kigobe yubakishijwe n'amatafali risize irangi ryera n'iritukura rigeretse gatatu hirya yaho amabarabara atandukanye hateyemwo n'ivyatsi.

Ishure ry'umuhinga ryo ku mukoni ryubakishijwe neza ryubakishijwe amatafari indani hasize irangi ryera hanze hariho ikibuga abanyeshuri bakiniramwo hateye n'amashurwe hamwe n'ibiti.

Inzu y'uburaro y'abanyeshure, bo mu kamenge ,yubakishijwe n'amatafali ,igeretse kabiri, hirya yaho hateye ibiti ,Abanyeshure bararyamye ,bariko bariga.

Ishure ryi Muyinga ryubatswe neza ryo mu gisata c'ubuvuzi ryubakijwe n'amatafari urugi rusize irangi ritukura hanze yaho hariho abanyeshure barimwo barasoma ibitabu hamwe n'umuyobozi.

Ishure ya kaminuza y'uburundi, ryo mukamenge ,yubatswe neza yubakishijwe n'amatafari ,hamwe n'ivyuma, h'irya yaho hateye igiti c'umwembe, abanyeshure barimwo barakina umupira.

Ishure ry'intango ryo mu kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani abanyeshure biga mu gisata co gukora imodoka barimwo barakora imodoka bakoresheje ivyuma bitandukanye.

Ishure ry'Imuyinga ryo mu gisata c'ubuvuzi ryubatswe neza, ryubakishijwe n'amatafari hamwe n'amabuye ,hirya yaho hariho ikibuga abanyeshure bakiniramwo, umunyeshure arimwo ariga gupima indwara zo mu mutwe.

Indani mw'ishure abanyeshuri bigiramwo harimwo intebe hamwe n'amameza bakorerako ibibazo hasi hasize amakaro hamwe n'amadirisha asa n'urwatsi rubisi.

Ishure nderabigisha, ryo mu Kigobe, ryubatswe neza, ryubakijwe n'amatafari, n'amabuye; igeretse gatatu, izitije n'urupangu rw'ivyuma, hamwe n'amatafari; ikibuga, abanyeshure bakiniramwo, umupira.

Ishure nderabigisha ryo mu Kamenge ryubatswe neza, igeretse incuro zitatu risize amarangi atukura n'ay'umuhondo, hanze inzu y'ibiti irimwo imodoka umurezi ya bi azamwo.

ishure ry'ubuhinga rya kaminuza ryo mu rwanda indani hariyo abanyeshure barimwo barakoresha imashini nyabwonko ryubakishijwe n'amatafari hasize amarangi yera hamwe n'ayatukura.

Ivuriro riri mu kamenge rigeretse gatatu, ryubakishijwe n'ivyuma ,risize irangi ryera, hamwe n'irisa n'umuhondo, hanze hariho imodoka ,umurwayi yaje guvuza umwana.

Mw'ishure indani, hariyo imashini, abanyeshure, bashiramwo ibikoresho, batashe; hasi hasize n'isima, impera y'aho, hariho urukuta, rusize n'irangi ryera.

Ivuriro ry'ibujumbura riri mu kigobe ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari risize amarangi yera nayirabura, inzugi z'ibiti hanze hateye ibiti hamwe n'amatafari.

Igisata c'ubuhinga ca kaminuza y'uburundi tyo kumutanga gigeretse kabiri ryubakishijwe n'amatafari indani ububati burimwo ibitabu abanyeshure bariko barasoma.

Ivuriro ryubatswe neza ryubakishijwe n'ibiyo risize amarangi yera, hanze yaho hateye amashugwe hamwe n'ivyatsi n'ibiti.

ishure rya kaminuza ry'igenga riri mu kigobe ryubakishijwe n'amatafari risize irangi ryera ibiyo hirya yaho hateye ibitoke hamwe n'ikibuga c'umupira bakiniramwo abanyeshure

Icumba, c'umunyeshure araramwo, co ku Mutanga, gisigishijwe n'amarangi yera, hamwe n'ayatukura; urugi rusigishijwe n'irangi, risa n'umuhondo, n'iryirabura.

Ishure ryo mu Kamenge ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani abarimu barimwo barigisha abanyeshure ukuntu bakora imodoka bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure rya kaminuza ry'abigenga ryubatswe neza rigeretse incuro zine risize irangi ryera inyuma indani irangi ryirabura hirya yaho hariho ikibuga c'umupira abanyeshure bakiniramwo.

Ishure ryo kaminuza yo mu Kamenge ryubatswe neza ryubakisijwe n'a matafari hariho inzugi zera hirya yaho hateye ibiti ndetse hariho n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo.

Mw'ishuri indani hariyo imeza hamwe n'intebe hamwe n'imashini abanyeshure bigiramwo, iryo shure ryubakishijwe n'amatafari risize n'amarangi yera, hasi hariho umusenyi.

Abanyeshuri bo kukigo c'umwuga b'imuyinga biga mu gisata cumuyaga nkuba, bambaye umwambaro bari mwishure barimwo barakora amabateri y'iterefone, hamwe na y'iradiyo ariko babikora neza.

Ishure ryisumbuye ry'indaro ryo mu ngagara indani hateye ibiti hamwe n'ibitoke n'ibipapayi, ifise urupangu rusizwe n'amarangi atukura na yera.

Ikibuga co mukamenge c'abanyeshure bakiniramwo bakinisha amaboko hasi hasize isima hirya yaho hariho amashure hateye ivyatsi hariho n'igiti c'amavoka n'igiti c'umwembe n'ic'amapera.

Ishure rya kaminuza yo mu Kamenge ryubakishwe n'amatafari, hirya yaho hateye igiti c'umwembe, umunyeshure afise ikaramu arimwo araja kwiga, indani umwarimu yamaze kwinjira mw’ishure.

ishure ry'umwaka w'isumbuye ryo mu Kamenge, indani ryubakishijwe n'amatafari, abanyeshure barimwo bariga gukora umuyagankuba hamwe n'umwarimu arimwo arabigisha mu gukora umuyagankuba.

Ishure ryubatswe neza ryubakishijwe n'amatafari indani hariho amakaro hariyo abanyeshure barimwo bariga bakoresheje imashini nyabwonko.

Ishure ryubatswe neza ryo ku Mukoni ryubakishijwe n'amatafari indani risize irangi ry'ubururu hanze hariho isima hariho n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo indani harimwo umwarimu arimwo arigisha.

Ishure ryo mu kamenge ryubakishijwe n'amabuye n'amatafari inzugi z'ivyuma indani risize irangi ryera hirya yaho abanyeshure barimwo barakina mu kibuga c'umupira bakoresheje amaboko.

Indani mw,ishure hariyo abanyeshure bambaye umwambaro bariko barateranya ivyuma, hamwe n'abariko barakora imyimenyerezo yo guteranya.